Eyo bagyeta lweele. Elweele eyo elimu ebikonkolo. Kulweele okwo kubitilaku gaali ya muuka. Egaali y'omuuka eyo eli mu kala ya kitakataka, eliku nh'ebimuli byebagikubaku. Eli ku lweele eli kutambula.

Agho ghaligho enaikonto, ghabagho nh'ebidomolo, kwabaaku nh'abaghala babili. Kuliku abaghala basatu. Omughala oghundhi ali kusundha, oghundhi ayemeleile, oghundhi ali ku gaali. Ghaligho emiti ghabagho eisubi, ghabagho engoye dhebaniike ku sengenge.

Elyo idhinhisa, eidhinhisa elyo liriku obunhololo mundha mukizimbe ekyo mulimu abaana abali kulengeza mwidinhisa, ghaliyo abaana abandhi abambere engoye edhabbulu abaana abo bali kuseka.

Agho ghaligho akanhonhi akameraire akanhonhi ako kalina amagulu maghanvu kabaku n'omunhwa omusongovu akanhonhi ako kalina ekala isatu ghaligho ekala eyakivuvu, ghabagho kala endheru, ghabagho kala endhirugavu. Akanhonhi ako ghekali ghaligho eisubi liri mukala yakiragala.

Awo ghaligho omwana ogh'obughala ali kulumuka ayambaire eyunifomu, esaati ndheru esikaati ya kisiitaka agemye ebitabo mu ngalo, ayambaile engaito ndhirugavu. Ghali kulumukila ghaligho eisubi liri mu kala ya kilagala. Mu mbali omw'omughala oyo eliyo emiti

Ebyo bimuli, ebimuli ebyo bilinha ekala isatu ghaligho ekala ya kilagala, ekala endheru nhe kala ya paapo, ekimuli ekindhi kuliku endhoki endhoki, kuliku endhoki.

Agho ghaligho amabale, ghabagho eisubi, ghabagho nho mudhumo okutwala amaadhi. Kungulu okwo mudhumo, ghaligho engila nga omudhumo bagusembesa mabale baguzimbaku amabale.

Agho ghaligho omughala, omughala oyo alinhekinhere munkoto, ayambere akadhozi kabbulu kalimu obweru nho bwiirugavu yesiba eresu munkendhe, ayambeile ekirindha kirugavu, abedhwe entama , entama eyo eri mukala yakisitaka, omughala oyo ghayemereire ghaligho emiti nh'eisubi.

Agho ghaligho ennhandha, nga ghaligho nh'amaato asatu, ghabagho nh'abasaadha babili. Waliyo omusaadha ataileku ekikofiira ekyeru, ayambaile nh'ejaketi ya kisiitaka, yayambala nh'empale ndhilugavu nhi bbutusi ndheru. Ghabayo omusaadha oghundhi ayambaile ekooti endhilugavu nh'empale endhilugavu. Atyaime ku lyato eliliku kala ya kasaayi. Ataileku ekikofiira kya ki...

Eyo ngila engira eyo ku mukono omukazi kuliku eisubi ne miti, ku mukono omusaadha, ghaliyo ebtulege eyemeraile agho. Entulege eyo eli mu kala ibiri, kala enderu nhi kala endhirugavu. ghonha ghaligho eisubi. Entulege eyo gheli kumbali okwo kuliku emiti nhe isubi entulege eyemeraile kumpi nhengila.

Agho ghaligho engamiya, engamiya eyo eri mukala yakisitaka ghaligho n'omuntu agityaime ku ayambaire lugoye lwakasayi, ghaligho n'abandhi abali kuzanha akapira agho aghali engamiya, ghabagho n'ennhandha eyo erimu amaadhi mumaadhi omwo mulimu abantu abalimu bali abantu mwendha bali mumaadhi bali kweghuga.

Agho ghaligho abaana babili abali kukinha. Abaana abo bali kukinha ghaligho epiki. Einhuma gha abaana abo ghaligho ekizimbe ghabayo nh'abantu abemeleile yo. Ghaligho omusaadha ayambaile empale endhilugavu nh'esaati emmyufu. Ghabayo omusaadha oghundhi ayambaile empale endhilugavu nh'esaati endhilugavu elimu ebyeru, ghabayo nh'omukazi agemye omwana.

Agho ghaligho omuntu. Omuntu oyo agemye kase. Oyo bamweta kase. Kase oyo ava mu mwanhi enkalu. Kase ali mu kala ya kisiitaka. Ghaligho emikono agho gigemye kase.

Edho badheta ndhovu ghaligho endhovu enkulu itanu nhe endhovu ento isatu, endhovu edho ghe dhili ghaligho eisubi lili mu kala ya kilagala ghabagho nhe miti, ghe dhili endhovu edho ghaligho ebiyumba babiselekesa tundhubali, tundhubali eyo nga eri mukala ya kilagala nha kasana kali kwaaka gho endhovu edho dhili kutambula.